Ekimuli kiri mu langi eya kiragala wansi. Obumuli buli mu langi eya kyenvu. Kuliko enjuki nga bw'okiraba, eri mu nnuuna mubisi. Obumu bweyasizza, obumu tebunnaba.

Ekimuli kiiri mu langi emmyu... emmyufu n'eyaakiragala enjuki eri ku kimuli eyina langi enzirugavu, enjeruyeru, n'eyaki..n'eyakyenvu.

Ono Ssaabasajja wa Buganda atudde mu ntebe wamu n'omwami we Katikkiro. Haa! Anti sayidi eri waliwo omumbowa, waliwo omusirikale. Haa! Kabaka waffe ggundagunda, atudde mu ntebe ye alamula.

Emmotoka erina emipiira egiri mu langi enzirugavu, eri mu eya eri mu langi enjeru, mpanvu, erina emipiira mingi. Emabega waayo waliyo emabbali waayo waliyo ekizimbe n'ebikondo by'amasannyalaze.

Obutungulu obw'ebikoola bali mu kunogako bikoola ne ka waliwo omukazi n'omwana bakutamye bali mu nnoga bikoola obutungulu buli mu langi eya kiragala etali nkwafu mmabbali waliyo emiti maama asibye ekitambaala ku mutwe ali na mu kitengi.

Ekizimbe kiri mu langi eya kacungwa, enzigi ziri mu langi eya kitaka, waliwo emmotoka, waliwo obumuli, waliwo obumuli obuli mu langi eya eya kiragala n'amayinja ge baasiba obulungi mu langi enjeru n'eya n'eya n'enzirugavu.

Omuti, emmotoka, abantu, amayumba, waliwo akatimba wano, waliwo ennyumba erina amategula agali mu kkala eya kitaka, emmotoka eri mu langi njeru, omuti gwa kiragala.

Omuwala asindika ebi asindika ebidomola, ayambadde ekiteeteeyi kya langi emmyufu, ali mu bigere, eggaali erina emipiira emiddugavu, omuvubuka asindika eggaali, omuwala akwasizzaako emikono ebiri, waggulu waliyo ekibira.

Obutunda, enniimu, amapeera, biriŋŋanya, ensujju, ensujju, ennaanansi ebiri mu langi ez'enjawulo: waliwo ebiri mu kacungwa, waliwo ebiri mu mu mu kyenvu, ebiri mu langi emmyufu.

Ekinyonyi kifukamidde ku muddo, kiyina amagulu mawanvu, kiyina omumwa muwanvu. Kifukamidde ku muddo, kiyina langi enjeru mu kifuba, n'amagulu kuliko langi enjeru.

Omukazi atudde asibye yeesibye ng'Omusiraamu ali mu kitengi ayasaamiridde agasse emikono.

Ekinyonyi kiyimiridde ku kiswa. Kiyina langi emmyufu mu kifuba, omumwa muddugavu, waliwo omuddo, ekiswa baakisimye.

Abaana bali ku piki basibyeko ebidomola. Asembye emabega ayambadde essaati eri mu langi emmyufu, asitudde ekidomola, waliyo emmotoka mu maaso, waliyo omuddo emabbali n'emabbali, waliyo emiti emiwanvu n'emimpi.

Omuliro gwaka mu langi emmyufu n'eya kyenvu. Waliwo omuddo, waliwo omukka, waliyo omuti n'ebisubi ebiyidde.

Edduuka ssemaduuka. Waliwo omusajja ayimiriddewo, si mumpi si muwanvu, omu ali ku bbooda, atadde ebido ebidomola ku bbooda ayambadde engatto nzirugavu, emipiira gya bbooda middugavu, ekizimbe baakisiiga langi eya ya kyenvu, enzigi ziri mu langi njeru.

Abavubuka bali mu kusika katimba, omu tayambadde, omulala ataddeko enkofiira enjeru, omulala ataddeko enzirugavu bali mu mazzi; emabbali waliyo omusenyu.

Abaavubu abaana bazina, beesibye ebyoya ku mutwe eby'ebinyonyi, bambadde beesibye obutiiti mu kifuba bazina, basitudde obuŋoma obutono.

Emiti giri mabbali ga kizimbe. Ekizimbe kiwanvu, kuliko ebimuli, waliwo ekikondo ky'amasannyalaze, kuliko engigi, kuliko amadinisa.

Ppusi eri mu langi eya kira eya enzirugavu eyina obuswiriri eyina amaaso abiri, ennyindo n'amatu abiri, eri wansi w'amayinja. Amatu gayimiridde etunula.

Waliwo amazzi, omusajja ayimiridde eno ku lukalu, waliwo amayinja, emiti emiwanvu egiri mu langi ya kiragala, amazzi mawombeefu era nga mateefu. Emiti miwanvu ddala.